Akro ame eve le tɔ dzi. Akro ɖeka la ame evee le eme. Kusi le eme. Wole akro kum akro velia ame etɔ̃e le eme. Kusi le eme. Ede tsi li. Atsiwo le vovovo le tɔ dzi. Ewɔ grin.

akro va dze ɖe etɔ aɖe to, nyɔnuwo wole akro ŋu, ŋutsu aɖewo hã wole akro me, woɖe akpawo kɔ ɖe aŋegba me ye nyɔnu aɖewo tɔ ɖe akpa gbɔ ɖeka nɔ gbe biam wo, wobla ta keŋ.

Ŋutsu ɖewo le ahaba ɖɔ gaŋkui, ɖɔ kuku, do avɔwu dzi kple anyi tsɔ yellow da ɖe abɔ, aha ee.. gbo botewo le fi mi.

Nyɔnu ɖe le dzodoƒe, bla ta, doa wu, do afɔkpa, do dzo kple aka kopɔti gaze nutɔgati nuɖugba etsikutre enuneo le gbɔ za.

Agba ʋi ɖe le kplɔ dzi. Fetridetsi, banku ɖeka, agatsa wɔme ve, woelɛ wɔame atɔ, salumɔ ɖeka kpakpositɔ wɔame atɔ le agba ʋi ɖe me le kplɔa dzi. Wonya le kpɔkpɔm.

Nyɔnu le aƒe, nyɔnu etɔ̃ ɖe le aƒeme. Ɖevi eve le fi mi, galɔ̃ŋ, ami galɔ̃ŋ le fi mi, wole botokɔe tɔ, sementkpemɛmɛ le, kusilɔlɔ̃, siliva, ɛ nakɛ.

Stetshin, dziƒoxɔwo le steshinɛ gbɔ. Eŋuwo sugbɔ. Eŋu ʋewo kple dzẽwo. Ŋutsu kple nyɔnuwo, moto. Ŋutsu aɖewo do awu ʋe. Efli le eme. Nyɔnu ɖewo bla ta. Ŋutsua ɖewo ɖɔ kuku. Ŋutsu kple yɔnuwo sugbɔ.

Nyɔnuvi eve wole dze ɖom. Wonya awu wo ame etɔ̃ kɔsia ɖe kaa dzi. Ɖeka ɖo asi ali, ɖeka kɔ asi ɖe lé ka. A, ame ɖeka ya kɔ asi eve ɖe ali. Koklo wokple nɔɔ wole fi mi, koklovi tsɛ le fi mi. Nunyatɔkpowo le wogbɔ. Atiwo le.

Ameɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe le ati dom. Nyɔnu bla ta heɖo nos masiki hedo dzonu ɖe kɔ me. Atiwo su gbɔ tɔ. Nyɔ ŋutsu ɖe tse le nu ɖe tukpa ŋu le mɔto le fi ma. Exɔ ɖe tse le fim.

Nyɔnu kple ŋutsuwo le galamsey kum. Ɖevi ɖe tukui le fi ma medo awu o. Ŋutsuvi, nyɔnuwo wole ekɔ tsiɔm. Aŋegbawo le wogbɔ. Etrɛ li. Eɖewo le tɔme eɖowo le gota. Wole kpodzi. Atiwo le fi mi. Keti tsɛ li.

Ŋutsuwo do me, ŋutsu eve, ɖevi nyɔnuvi sɔe ɖeka ele hama ɖe asi, woƒo ɖa ne, nyɔnu ah, ame ɖeka tsɔ kpe lolo tɔ kɔ ve. Ɖevi nyɔnuvi le kple zi, etɔ bɔbɔ nɔ anyi hedo trɔsesi kple dzi

Aƒe aɖe me, aƒetɔ aɖe lé ɖeviwo ɖe asi, ɖeviwo ame adre eye wole wɔtamelɔn ɖum. Elã wɔtamelɔn ne ɖeviwo, eya ŋutɔ kɔ eme mama ɖe asi kɔ ɖevi ɖeka ɖe asi ɖiɔ kuku, do buti eye wole fesre aɖe ŋu. Akaɖi le gli ŋu na wo.

Nyɔnu ɖe kɔ evi eve ɖe asi, ɖeka.. ame eve tsɛ kpa vi, awusatɔwo le asie me, nyɔnu ɖe le akpa dzra, abladzoɖiɖi, yike exɔwo le fi mi….